Lii ahbb juromi njarri haleh yii gorre len, haleh yu gorre ku mak kii mungy am solut mbuba, ku mak kii ak ku topah cii kawam mungy tiyeh keit bu wekh, njungy cii nju ndaw njee njungy takhaw nak tarlal sen lokhor yii melni kui njan waw.